Izifundo zabancane ziqhutshwa ngabantu abalamandla abayeqayeqa labantwana, abakwazi ukufundisa abantwana njalo abalothando ngezingane ezincane . Kuqakathekile ukuthi umuntu ofundisa abantwana abengumuntu ozwisisayo izinga labantwana lanxa esekhulile kodwa abekwazi ukubana ehle ayekuzinga labo abantwana abafundise ngendlela ezabenza ukubana bajabulele izifundo.

Itafula likamphathisikolo wesikolo sezinga laphansi, kulamavilophu, kulamanzi okugeza izandla alomuthi, kulezingwalo kanye lezihlalo zakhe umbalisi, lesikhwama.

Kusezifundweni zabancane, emfundweni yangaphansi, kubanga eliphansi. Abantwana besikolo lombalisi wabo babonakala behleli endlini yokufundela. Umbalisi umile, lomunye umfundi. Abanye baphethe imitshina yabo yokusebenzisa. Eyetechnology, amalaptop.

Nxa ungena eskolweni into yokuqala oyibonayo ngaphandle libizo laleso sikolo amabizo ezikolo aqakathekile ukubana sazi ukubana abantwana bafunda eskolo esinjani njalo kwenza ukubana lomntwana athakazelele ukufunda eskolweni ezithile.

Abafundi ukuze befunde kuhle kumele bethole izindawo zokuhlala lendawo zokubhalela. Amatafula ngenye yento ebalulekileyo ekufundeni kwabafundi ezingeni laphansi ngoba umntwana ma ebhala ehleli etafuleni kuba lula abhale aqede masinyane umsebenzi wakhe ophiweyo.

Amaphepha agcwele esikolo phansi adinga ukubana adojwe ngabafundi abuthelelwe endaweni efaneleyo kumbe afakwe egodini lesibi ukuze enelise ukuthi atshiswe indawo ihlale ingehlanzekileyo ukwenzela ukuthi abafundi bangatholi imikhuhlane.

Abafundi bezinga laphansi bathwele amabhavu okugezisela, esikolo sabo bafunda ngokuhlanzeka njalo bayathwala lokhu ukuze benelise ukubabegezisa kungaba yimiganu kungaba ngamankomitsho lapho sebedlile

Izindlu zokufundela ezingeni le phuremari zidinga ukubana zilungiswe ngendlela yokuthi abafundi nxa bengena bajabulele ukufunda .Izindlu lezi ziyabe zivalelwe ziphakathi kocingo njalo endaweni yakhona kumele kube kungaphombukungena loba ngubani.

Ezikolweni kulabafundi abatshiyetshiyeneyo abafunda amazinga atshiyeneyo njalo .Siyatholu kuthi izigoga lazo ziyenelisa ukubana zihambe ziyofunda lapho okulabanye abangagogekanga khona .Uyahamba umntwana asebenzise i wheelchair yakhe ayehlala laye atholukufunda njengabanye abanga khubazekanga .

Abafundi bemfundo yaphansi bahamba esikolweni beyizixuku besiyafunda abanye bakhona abasithandi isikolo uyabona umntwana ephuma ngesikhathi esingayisiso ebuyela emuva ikanti abanye basala befunda kuthi njalo abanye bayaswela abatholi imfaniswano yesikolo efaneleyo ngesikhathi esidingakalayo.

Uhulumende uyakha izikolo ezinengi ngobunengi bazo ukuze abafundi bayefundela kuhle izifundo zabo bengagodoli bengatshiswa lilanga befunde bekhululekile .

Igwalo zabantwana ziyagcinwaa emawofisini kumbe esiphaleni segwalo kuthi lapho sekumele bebale bayabe beqonda khona besiyathatha ngendlela efaneleyo kuyenza ukuthi abafundi ngasosonke iskhathi babekwazi lapho okutholakala khona izigwalo kungcono kulokubanje ziphonkuhlala noma ngubani lobani phakathi kwesikolo

ababalisibemfundo yangaphansi bakhona ukuze baqube abantwana bethu kusukisela kumnyaka emincane kuzekufike itshumi lmbilikumbe itshumi lantathu ababalisi ngabantu abalusizo kakhulu empilweni zabantwana

Izifundo zenombolo zihlukumeza abafundi kakhulu kodwa isifundo sesikhathi singathi sibambeka ngcono ebafundini abakuzinga lemfundo ephansi eprimary ngoba abanengi bakhona bakubamba lula bukubona ukuthi uphondo lolu lusebenzana njalo lusebenza njani

Kungaba lomfundi lombalisi ababuthanele isthombe. Mhlawumbe umfundi nguye oyenze lesi sithombe esibukiswayo emfanekiswaneni kuthi umbalisi uyamsiza ekuhlolisiseni isithombe sakhe.

Abafundi abanengi bayafundela imisebenzi yokuhlolisisa ukubana umkhuhlane othile ungelatshwa njani umkhuhlane othile ubangelwa yini abanye njalo bafundele ukubana kungenziwa njani imithi yokwelapha leyo mikhuhlane besebenzisa izihlahla kanye lezinyamazana lokhu kwenza ukubana kusasa kwelozayo babe ngodokoteka abantwana

Emfundweni yezinga langaphezulu abafundi babe sebakhula khulile abanye sebezenzela okwabo kodwa esikolo kuyabe kulemthetho njalo kulezikhathi zokwenza izinto ezithile, makuthe abafundi bakhuluma lababalisi umfundi ngamunye uthwele okunathwayo okutshengisela bakuphiwe lapha esikolweni.

Umbalisi angakhuluma kakhulu elokhe ufundisa emile abafundi behlezi phansi bayacina bekhathala abafundi, kucine sokusenza ukuthi abanye bakhona bengalaleli. Abanye abafundi bayalala umbalisi esakhuluma, kuthi njalo abanye bayabe sebeqhwebana sebezikhulumela okwabo.

Abafundi bezinga laphezulu bayananzelela ukuthi nxa sebethe bafunda abapheleli khona kuphela kodwa kumele baqhubekele phambili bayefika eYunivesithi. Ngakho ama yunivesithi lawo ayazibukeza ukubana abafundi bakhethe bakhwabithe ukuya kuwo nxa sebeqede iskolo.

Ebafundini abanengi imidlalo yebhola yinto eqakathekileyo kakhulu okwenza ukuthi abanye abafundi lanxa bengaboni emabhukwini kodwa betholakale bethakazelele ukuyesikolo ngoba bayabe besazi ukubana nxa besiya emdlaweni bayaphumelela bancinte abanye. Yikho lapho abathola khona ukuzijabulisa lokukhululeka emzimbeni yabo.

Abafundi bezinga laphezulu bayakuthanda ukuhamba bengama qembu qembu nxa besiya esikolweni, bahamba behlangene abafana lamankazana,, kukanti njalo abanye bahamba bekhethana ngobungane ukuze behambe bonke batshiye laba abangazwani labo.

umbalisi okhaliphileyo ufundisa enquma labafundi bakhe ukuze angatshiyi abanye ngaphandle njalo engatshiyi abanye emuva kodwa bonke bazwe lokhu okufundiswayo njalo baphatheke ezifundweni kakhulu nxa umbalisi efundisa ebhoda kwenza kungabi labantu abalalayo esifundweni sakhe

Umbalisi lomfundi oyedwa babonisa abafundi isibonelo somsebenzi okumele ubhalwe. ikanti abafundi baphathekile ngokulalela Kanye lokubhala umsebenzi wabo bephakathi kwendlu yokufundela.

Abafundi bagada ibhasi elibhekise esikolweni imile emzileni bangena belandelana ibhasi yabo iluhlaza bathwele izigwalo zabo ngezikhwama ezihlukeneyo kodwa kukhanya bonke balungele ukuya esikolweni

Abafundi bezinga laphezulu emfundweni ephezulu esikolo basemidlalweni yizikolo ezimbili ezincintisanayo lapha abanye bagqoke okuluhlaza lokulithanga abanye okubomvu

Abafundi bezinga eliphezulu abafunda sebekhulile sebengabantu abadala eyunivesithi bahamba njalo bahlala beyimhlobohlobo etshiyeneyo kubesekuthi nxa umfundi esethe wafunda esekhulile ulakho ukuzitholela usomoya wakhe bahambe nje beqhubana besiyafunda

Indlu yabafundi esigabeni esiphezulu semfundo ibonakala ibekwe izicathulo phezukwe planka lokubekela izinto njalo iwindi livaliwe.

Emfundweni yangaphezulu kulabafundi abatshiyeneyo. Abanye bayabe sebebadala abanye bebancane kukhona abayabe bezimisele ngezifundo labangelandaba lazo. Uyathola umfundi ezikhangelele umngane wakhe exoxa umbalisi efundisa phambili.

Emfundweni yaphezulu kunengi okudinga ukubana kuncediswane kungakho abafundi kumele babe labangane bazakusebenza labo ekulungiseni izinto zesikolo kanye lekudingeni ulwazi oluyabe ludingeks kuzifundo zabo kuqakathekile ukuthi abafundi ukuthi nxa ulomngane wakho lowo mngane mele abe ngokuncedisayo hatshi ozakwenza udlale ezifundweni.

Isikolo semfundo yangaphezulu abafundi babonakala behamba besiya ezifundweni zabo, kodwa lapho abahlala khona batshiye bewatshile impahla zabo becaya phansi phezulu kotshani okutshengisela ukubana akula indawo eqondile yokucaya impahla kulindawo.

Imfundweni yangaphezulu abafundi beze sayensi bayayihlola imithi bayipheke baphinde njalo bayisebenzise ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo ngendlela ezitshiyeneyo.

Emfundweni yangaphezulu abantu bayabe sebefunda sebekhulile sebebadala. Kwesinye isikhathi abanye bayabe bebadala kulalowu obafundisayo kodwa abafundi bayalalela ngenxa yokuthi bafuna ukuzwisisa baqhubekele phambili ngempilo yabo kwelakusasa.

Umfundi ma efika endaweni esamutsha uyabe ekhwabitha ukuba ebhodabhoda ngendawo ezibukq njalo ebuka ubuhle bendawo kuze kufike lapho ozabe ehamba khona ethatha imifanekiso yokubana laye azibukeze kubangane kezihlobo abayabe bengekho endaweni yakhona. Imfundo yangaphezulu iyajabulisa ngakho wonke umuntu uyafisa ukubana aziwe ukuthi sekulelo izinga.

indlu yokuhlala abafundi abafunda kuzinga laphezulu e university kubonakala impahla ziphombuku lahlelwa lahlelwa akuhlaliswanga ngendlela efaneleyo lumfundi ohlala lapha kumbe lababafundi bangathi balobutshapha abahlelekanga ngendlela eyiyo

Ezifundweni zangaphezulu eyunivesithi basebenzisa amakhompuyutha ukubana badingisise ulwazi kuthi njalo abanye bayasebenza ukuwalungisa lawo amakhompuyutha besesikolweni befundela ukubana alungiswa njani.